Shirya abincin iyali, tsarawa abincin. Na farko, duba san abincin wato allergy kenan, misali wani ace am allergic to abu kaza wato abunda wani yana iya ci wani kuma baya iya ci, tabbatar da cewa babu wanda ke da rashin lafiyan abincin. Wato na biyu, son abincin, yin la’akari da abubuwan da kowa ke so da wanda baya so, na biyu zaɓi jigon nau’in abinci, Italia, Mexico, Asia ko abinci na gargajiya. Bayanai, cin abinci na yau da kullum, bukukuwa ko wani taron musamman, sai tsarin abinci. Babban abinci zaɓi nama, kaza, kifi ko kuma zaɓin vegetarian, sai kuma sauran abinci haɗa kayan lambu da hatsi, misali shinkafa, taliya ko kuma dankali. Sai kuma salad, salad mai sabo na iya ƙara launi da gina jiki, kayan zaƙi, yi la’akari da wani abun zaƙi don kamala cin abincin. Shirya abincin, tattara kayan haɗi, jerin kayan abinci bisa ga menu ɗin ka sayan sabbi da ingantattun kayan abinci, shiryawa kafin lokaci, yanka kayan lambu, marinades nama da shirya miya kafin lokacin don adana lokaci. Hanyoyin dafa abinci, yi amfani da hanyoyi daban-daban na dafawa, misali grilling, roasting ko steaming, don ƙara ɗanɗano. Yi la’akari da abinci acikin tukunya guda don sauƙin tsaftacewa. Sanya tebur, ƙirƙiri yanayi mai kyau, yi amfani da kyakkyawan towel ko matashi, ƙarayen ƙyandir ko furanni don ƙarin kyau. Bayarda abincin, gabatarwa na da muhimmanci, bayarda abinci a cikin kwano masu kyau, yi adon faranti tare da ganyayyaki ko miya.

snails wato wani nau`o`i ne na dodon koɗi, snail a muhalli, snails suna zaune a cikin wurare masu bambanci ciki har da lambuna dazuzzuka, hamada, da kuma yankunan birane, suma rayuwa cikin yanayi mai da dam, mai duhu, yawanci ana samun su ƙarƙashin ganye ko ƙwa ƙwasa dan gujewa zafi da aboka adawa, snails na ƙasa suna da damar jurewa sosai suna zaune a cikin yanayi daban daban ɗaga na tropics zuwa na sub tactic duk da cewa mafi yawan su suna son wurare da ke da nauyi wasu nau`o`in na iya tsira a cikin yanayi mai ƙanƙara amma ba dukan sub a mai zafi ikon su na fitar da mucus yana basu daman nutsuwa akan wuraren daban daban wanda ke sasu zama masu jurewa a cikin manyan tsarin halittu batare da an cutar da su ba, duk da cewa mafi yawan su suna son wurare da ke da nauyi wasu nau`o`in na iya tsira a cikin yanayi mai ƙanƙara amma ba dukan su a mai zafi ikon su na fitar da mucus yana basu daman nutsuwa akan wuraren daban daban wanda ke sasu zama masu jurewa a cikin manyan tsarin halittu batare da an cutar da su ba,

Ruwa ko kuma rana. Harkar daya shafi harkar noma ana buƙatan ruwa domin haɓaka shuka, sannan ana buƙatan rana domin cin amfanin wannan shukan. Da farko ruwa, ruwa yana da muhimmanci, samun isashen ruwa yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyar ƙasa da girman shuka, yana bada mescu da kuma da ake buƙata don shuka su yi kyau. Yawanci shuke-shuke suna buƙatan tsakanin inci ashirin zuwa arba’in na ruwa a kowace shekara, tare da rarrabashi yadda ya kamata a cikin lokacin girman, yana da matuƙar mahimmanci wajen samun ingantacen amfanin gona. Amma kuma duk da haka ruwan shima yana zuwa da ƙalubale, rashin isashen ruwa na iya haifar da bushewa, wanda ke haifar da gazawar amfanin gona da rage yawan abincin dabbobi. A gefe guda yawan ruwa mai yawa na iya haifar da ambaliyan ruwa, cinkoson ƙasa da kuma gurɓatan ƙasa wanda ke shafa lafiyar shuka da yawan amfanin gona. Daga ɗaya ɓangaren kuma akwai rana, wanda itama shukan tana buƙatar shi. Dawar hasken rana, hasken rana yana da matuƙar mahimmanci ga futo sintesis wanda ke bawa shuke-shuke damar samar da abinci. Samun isashen rana a lokacin furani da ‘ya’yan itace yana da matuƙar mahimmanci don samun ingantaccen amfanin gona. Tasirin yanayi, ruwan gajimare na iya rage hasken rana, wanda ke shafar saurin girma da yawan amfanin gona. Manoma na iya buƙatar amfani da fitulu na wucin gadi wurare masu gajimare na tsawon lokaci. A taƙaice dukkan ruwa da hasken rana suna da matuƙar mahimmanci ga nasarar ayyukan noma, suna buƙatar kulawa mai kyau don inganta yawan amfanin gona.

Sweet potatoes noman dankalin Turawa yana da matakai masu mahimmanci kamar haka: shuka, shirya ƙasa, shirya ƙasa ta hanyar yin huɗa mai zurfin inci takwas zuwa goma da kuma ƙara taki a ƙasar ka guji shuka a wuraran da aka riga aka yi noman wasu tsirrai daga cikin tsirran tsiya wato kaman su potatoe wato shi dankalin Turawan kennan tumatur da kuma yaji, watan attarugu kenan dan rage haɗarin cututtuka shuka. Yin shukan dankalin Turawa a lokacin bazara bayan ƙarshen sanyi makonni biyu zuwa huɗu kenan, sannan a shuka shi zurfin inci biyu zuwa huɗu, ka kiyaye layukar inci kaman talatin zuwa talatin da shida da juna da kuma tsayin inci tara zuwa sha biyu. Sannan mataki na uku shi ne matakin girman dankalin Turawa yana wucewa ta matakai guda biyar jinkirin girma fitar ganye, girman ganye samun tubas da kuma kammala girman, yin shirin akai-akai yana da mahimmanci yayin da shukan ke girma dan tallafawa cigaban turba, watan shukan da ke ‘ya’ya a ƙasan shuka daga ƙarshe kuma sai a zo, a tattara danakalin Turawan lokacin da shuka ta kammala girma wanda aka nuna cewa ta hanyar mutuwar ganyen da kuma girman turba.

“Feeding cat fish”, wato yanda ake ba kifi abinci, suna da; kowane kifi yana da matakai. Lokacin da suka fara girma, yawanci a; ana ba su abinci kashi shida zuwa goma, kuma nauyin jikinsu a kowane rana sau da yawa. Kifi masu girma, wato wanda ake s; kiran su “finger links” da Turanci. Kifi masu girma, a ba su kashi biyu zuwa biyar na nauyin jikinsu, sau biyu zuwa uku a rana tare da abincin da ya dace da girman jikinsu, wato me nauyin ɗaya, ɗigo biyu na “milimetre” zuwa ɗaya; ɗigo biyar na “milimetre”. Se kuma matasan kifi, wato wanka aka fi sani da “Juvenuels”, a ba su abinci kashi huɗu na nauyin jikinsu sau biyu a rana. Inda kuma, manyan kifi, wa’yanda su kuma ana kiran su wato da “adults”, a ba su abinci kashi ɗaya zuwa biyu na nauyin jikinsu a kowane rana tare da dedeta; dedeta bisa yanayin zafi da ingancin ruwa. A guji cika su da abinci, don rage gurƃatan ruwa da kula da ingancin ruwan a kowane lokaci, domin kifi ba za su rayu ba, ba tare da ruwa me inaganci ba.

Haɾvesting puteto waton yanda ake gɪɾban dankalɪn tuɾawa kamar yanda da mukaɪ bayani a baya cewa da matakaɪ na shukawa haka zalika kuma munaː da matakaɪ na gɪɾbewa kaːmar yanda yake da matakaɪ na shukawa. da faɾko yanda saːi ka shiɾya kasa, ka shiɾya kasa ta hanyan yin huɗa me zuɾfin inci taɾa zuwa goma. Saːnnan ka zo ka guji yin shuka wuɾaɾe da aka ɾiga akaɪ noman wasu tsɪɾaɪ a cikin. daɡa cikin tsalansiya waːto kaːmar iɾinsu yanɡa, dankalɪn tuɾawa, tumatur da attaɾuɡu koː kuma in ce baɾkoːnu, domɪn shi don kiyaye yin shuka a wuɾin da aka ɾiga aka yi iɾin wayannan shukan. Yana kiyaye ko yana ɾaɡe haɗaɾin cututtuka da kaː iya kama shukan. Toː bayan nan saːi kaɪ shukan. Idan kaɪ shukan dankalɪn tuɾawan a kaɾkashɪn kasa me inci biyu zuwa huɗu, waːto bayan makwanni uku sanyi keda wuɾin kaɾshe a makwannin sanyi. sannan saːi ka layukan inci kamar talatin zuwa talatin da shida. Saːnnan saːi ka k’iyaye matakan gɪɾbin shi kamar su fitaɾ ganye, kamalla gɪɾeːmanshi da sauɾansu. Kuma kaɪ kokaɾin kiyaye hilin akaɪ-akaɪ domɪn yana da mahɪmmanci yayɪn da sukan kan gɪɾma. Toː daɡa ƙaɾshe ne saːi a noma, waːto tattaɾa dankalɪn tuɾawan kenan lokacɪn da shukan ta kamala, wanda yake nuna cewa ta hanyan mutuwan ganye. daɡa ganyen ya mutu tana nuna cewa ta yi ne, saːi a gɪɾbe ta.

“Knowledge sharing for better yields”, wato ƙaƙarin yin bayanin ilimi domin yin noma wanda ze haifar da ɗa me ido ko kuma a ce, wanda ze ba da amfanin gona me kyau. Did da de wannan bidiyan na sama, bayanin da ya fito; da ya yi be fito kaman yadda ya kamata ba, amma na fahimci cewa, yana ƙoƙarin ba su ilimi ne ko da a taƙaice ne, a kan yanda ake yin noma. Farko de, ana gyara gona, ana cire datti, ana share gona, sharan gona kenan. To, yana musu bayanin ne a taƙaice, yanda ya kamata a ce sun yi, sannan ahr a zo a san mene ne za a shuka. In an zaƃi abin da za a shuka, sai a san to; to, ina ne za a fara shukan, idan an yi shukar to ina ne za a dinga kiyaye ta. Idan banruwa take buƙata, za a yi; ci gabat da banruwa idan ba lokacin damina ba ne. In kuma lokacin damina ne, da ma ruwan sama yana sauka. Sannan, kiyaye ta wurin sanya mata maganin ƙwari da sauran su domin de, guje; gudun katu; kamuwa da cututtuka wanda ka iya kashe shukan. Bayan nan, idan an zo an yi shukan, se a zo a fara tinanin maganar girbe ta, domin cin amfanin gonan. To a de bayanin, a fahinta na, ɗan bayanin da yake musu kenan a taƙaice, a wannan bidiyan.

komai yai farko yana da ƙarshe anfanin yunwa ƙoshi ko kuma in ce amfanin ci ƙoshi domin idan har ba a ƙoshi ba za a ci ba duk wannan bayanan da muke yi tun daga farko daga abun da ya shafi sharan gona kula da ita yin shuka girbewa ban ruwa duk dai ana yi ne domin a samu wani sakamako daga ƙarshe sakamakon nan ko shi ne a ci amfanin gona idan an ci amfanin gona a samu riba ba faɗuwa ba to wannan bidiyo yana nuna na cewa ɓangaren yanzu an kwashi amfanin gona ne yanzu za a kai kasuwa sannnan a siyar yanan ɗaya daga cikin hanyoyi da ake kwasan amfanin gonan daga inda aka gama zuwa kasuwanni shi ne suke lodawa a cikin mota don su loda za su je su kai domin su amsa ‘yan kuɗaɗensu sannnan su ƙara juya su kafun wani shekaran su ci gaba kuma daga inda suka tsaya

Shuka dankali, shuka dankali ana fara shirya ƙasa sai a sami digiri na ƙasa tsakanin bakwai zuwa ashirin. Sannan ƙarin abinci ana amfani da da taki da kuma gawayi. Ana haƙo ƙasa daga shurfin kasha ashirin zuwa talatin na santimita, wato inci takwas zuwa sha biyu kenan. Sai hanyar shukan, lokaci bazara bayan makwanni biyu zuwa huɗu. tazara da zurfi, ana tara layikan ƙasa zuwa kasha saba’in da na santimita, wato incin ashirin da bakwai kenan. Tare da tazara tsakanin tubas na inci talatin zuwa hamsin na santimita, wato ana nufin kasha, inci sha ɗaya da ɗigo takwas zuwa sha tara da ɗigo bakwai. Na shuka. A zurfin ten sintimita, wato santimita goma, wanda yake a Hausance inci huɗu kenan. Kulawa da lokacin girma, ruwan sha yana buƙatan ruwa a kai a kai, kuma mai kyau, sai taki sai hil. Wannan kuma ana yin shi ne lokacin da ta kai tsayin gwuiwa, sai kuma lokacin girbi, dankali yana isa girbi a lokacin da ganyen ya fara yin launin zinariya. Kuma ya mutu wato ya nuna cewan ya mutu kenan. A lokacin ne ake yin girbin dankali, wanda yawanci yana faruwa ne, tsakanin kwanaki saba’in zuwa ɗari da ashirin bayan an shuka shi.

Wace girbi na dankali, girbin dankali na da matuƙar muhimanci a harkan noma. Wanda yake buƙatar tsari da aiwatarwa mai kyau, dan tabbatar da samun ingantatccen amfani na wato shi dankalin. Dankali ko turawa ko na gida suna da hanyoyin da ake girbe daban-daban. Sukan danganci nauyi. misali na turawa da yanayin girman su. Akwai lokacin da ya fi dacewa a girbi wato dankali. Girbin dankali yana da muhimmanci dan samun inganci mafi kyau da tsawon lokaci da kuma ada adanawa. Ana girbe dankali lokacin da zafin tuba ya kasance, tsakanin kasha arba’in da biyar zuwa kasha sittin, dan guwa fashewa kuma lalacewa. Kaman a wannan bidiyon, wannan bayan an yi girbi ne. suna nuna ceawa sun shu sun sa shi a ƙarƙashin bishiya ko kuma wuri mai sanyi. Domin gujewa lalacewa, ko kuma ragewa domin ba za a hana shi lalacewa amma dai ko kuma a ce gujewa asara. Sun shanya shi a ƙarƙashin bishiya ko kuma guri mai sanyi domin gujewa yawan ce yin, asara. Sannan kafin su zo su kais hi kasuwa domin su siyar siyar sannan a sayar a sami riba mai amfani.

Preserving da maize harvest, hanyoyin da za a iya amfani da su wajen adana amfanin gona na masara, ana adana shi a wurin da zai dinga shan iska sosai. Na farko dai, lokacin girbi, a tabbatar da an girbe masara lokacin da na gujewa lalacewa da kuma rashin bushewa. Sai na biyu, amfanin busar da masara, wato bushewa kenan. Yi amfani da tsarin gargajiya, kamar rariya ko crips a Turance don busar da masaran, wanda zai ba da daman iska ta wuce don rage damshi. Na uku, adanawa, adanawa wato ajiye masara da aka busar, duk wanda ya bushe cikin manoma, ɗakuna na ajiya masu kyau, ko kuma acikin tarin firamida don kariya daga ƙwari da kuma damshi. Sa’annan na huɗu, ana buƙatan a dinga duba masaran nan akai-akai, domin ganin alama ta lalacewa, ko kuma don a ɗauki mataki, ko kuma alamu na ƙwari domin a nemo insecticides wato maganin ƙwari na Turawa kenan, domin a kasha su, domin samar da lafiya ta masaran har ta zama mai amfani, domin masara tana da buƙatan a ingance ta ko kuma a killace ta na zuwa tsawon wani lokaci kafin a fitar da ita zuwa kasuwa.

Sarrafa shinkafa ta hanyan dukanta da hannu ko kuma ta hanyan gargajiyance. Sarrafa shinkafa ta hanyan bugawa da hannu yanada matakai kamar haka: ta farko dai akwai cashew, akwai cire kwanzo daga ganyen shuka ta hanyan buge shukan shinkafa akan wani abu me ƙarfi ko amfani da wani irirn na itace don fitar da shi wato a dinga dukar shi da itace wani wuri me ƙarfi domi cire shinkafan. Se na biyu cire gwanci, yi amfani da mota ko festin ko wasu kayan aiki masu kama da haka don cire hatsi da hanyan duka ko gogewa, wannan hanyan na iya haifar da ƙarancin hatsi, amma tana kiyaye tsarin sinadarai ta hanyoyin na’ura se na uku ko kuma na karshe, wato raba wato rabashi bayan kenan daga shi asalin hatsi, ta hanyar zuba su daga wat kwano zuwa wata a cikin wurin mai iska wanda zai busar da ita yana fita, wand azai bada daman domin yaa fita. Wannan hanyayoyin garagjiya suna nan a cikin yankuna da dama suna tabbatar da cewan sarrafar da shimkafa a gida yana kasancewa abu mai yiwuwa.

Raba wake daga gwanjinsa. Dan raba wake daga gwanji za ka iya amfani da hanyoyi masu zuwa, tantancewa da hannu a hankali a zaɓi wake daga gwarjini amfani da banbancin girma da kuma tsufa, dan sauƙaƙa su yin amfani da hanyan tsiftu. Wato, yin amfani da rada ko shaharraen matattara don barin ƙanan nan gwarjini su baɗi yayin da ake riƙe manyan wake se kuma wurin zuba hatsin a cikin kwano, a cikin wuri me iska wanda ze bada daman wanjen suka fi ko kuma a ce gwanji masu sauki su dinga tashi yayin da wake masu nauyi suka tsaya. Wannna hanyoyin suna da tasri wajen samun hanya me kyau na fari nawake da kuma gwanjinsa domin haka wannan bidiyon na sama yana nuna cewa bayan an yi shuka, an zo an ɗauko, an zo wuri me kwari, wuri me siminti ana dukan waken. Bayan an duka ana kwashewa har a sa a buhu tunda ko kuma a sa a raga tukun na, shi ɓawon ya tashi sama ana rege shi a inda ake barin waken asalin a cikin kwanon.

Satin of a fistisait sifiraya, wato ana nufin shirya ko kuma ka kafa masu fesa maganin ciyawa. Don kafa masu maganin fesa maganin ciyawa, don kafa ta, matakai kamar haka. Tattara masu feshin, idan ka na amfani da me fesha ta harƙan bayani, ka bi umurnin don me ƙara don tattara shi da kyau, na biyu, duba kayan akai, tabbatar dukkan su suna aiki, da kyau kuma babu tsagewa, musamman a kusa da haus da kuma babu ɗau daita cika ɗan kin da ruwa. Sannan, ka auna lita ɗaya dai-dai fai dan me fesa feshi a cikin layi madaidaci cikan wannan yanki da aka auna na tantance rufin daidaitacciya tushen feshin. Zaɓi tushen fesa da ya dace da na’u’in maganin ciyawa daidaita don girman kwayan ruwa, kamar yanda ake buƙata. Haɗa maganin ciyawa, ƙara adadin maganin ciyawa da ya dace cikin ruwan a tankin din, umurnin alamu ɗiin adadin kayansa. Sanya kayan kariya na mutum, wata bibi biyi kenan, kamar gilofs da mas.

sorting of tomatoes after harvest wato yana nuna yanda ake ware tumatur bayan an girbe shi daga mai kyau zuwa a sa shi a wani kwando na daban shi ma mara kyau a sa shi a wani kwando daban tsarin tattara tumatur bayan girbi yana da matakai shi ma kamar haka na farko yin girbin daka tumatur a lokacin da yanayi ya yi sanyi amfani da dabarar ɗauka juyawa da ja don rage lalacewa na biyu farkon tsarin raba tumatur bisa ga matakin girma da inganci a zubar da duk wanda ya lalace ko ya yi ƙam shi don guje wa ɓarna na uku tsaftacewa a hankali a cire ƙura ba tare da wanke su ba har sai an shirya amfani da su domin ƙarin danshi na iya haifar da lalacewa na huɗu ko kuma in ce na ƙarshe ajiya ajiye tumatur da aka tsara a cikin layi guda tare da gefen ganyen ƙasa a wuri mai sanyi a bushe da bushe kada a sanya su a fridge sai sun yi kyau sosai don tsawaita lokacin ajiyarsu

Sifireyin fastisaid, wato yadda ake feshin magani kwari akan ciyayi na gona, can baya mun yi bayanin yanda ake haɗawa, yanda ake tara masu yin feshin. Yau kuma za mu yi bayani akan yanda ake yin feshin a aikace-aikacen magunguna na kashe ƙwari a cikin noma, yana haɗawa da amfani da kayan wanki da dabaru masu kyau, tabbatar da rarraba daidai yayin rage tasirin muhalli nau’in manyan na’urorin feshin su ne, suna kaman biyu na’urorin feshin ruwa wato haidurolik da na’urorin feshinka. Nan kuma lo bolum sufiraya ko wanne yana dacewa da aikace-aikacen daban-daban muhinmancin hanyoyin zaɓinan nozimas cewa don samun ingataccen feshin, na biyu dai dai ta yi daidaitawa don tabbatar da cewa an yi amfani da haɗa yin magani mai kyau. Na uku yanayin lokaci, aiwatar da magungunan kashe ƙwari a lokacin yadda me kyau don gujewa yaɗuwan maganin, manoma yakamata su kuma tantance ƙwari da kyau su kuma su bi umurni akan laƙabin don samun nasara sarrafa kwari ba tare da cutar da wasu halittu, kuma da haifar da gurɓatan ruwa.

Test running locally build drone, Wato gwajin jirgin sama wanda aka gina shi a gida. Gwajin jirgin sama ko kuma duron wanda ake gina shi a gida, yana da buƙatan matakai guda uku. Na farko, shigar da doka, a tabbatar da cewa an shigar da doka akan na’urarka. Na biyu, kekel ko kuma ƙirƙira duron, wato YML kenen fayel din YML wanda ke bayyana matakin ginin. Misali za kai prompting text da farko dai akwai sai kasa five anan type sai kasa duka name din kuma kasa shi a matakai step kenan name kasa shi text image kasa not sannan kasa column sai kasa letters. Sai ka zo kasa kai commanding sai column sai kasa a ƙasan shi sai kasa dash NPM sai kasa Install, sai ka zo karam, dawowa kasa kuma kasa NPM sai kasa text Na uku kuma na ƙarshe guda gudanarwa a gida kaje zuwa babban file din aji yar duko sannan ka gudanar da dash sai kasa drone sai kasa esxec wato execute kenen. Wannan umurnin yana gudanar da tsarin a gida ba tare da buƙatar wani abu ba.

Bayan anyi shuka na tumatir, an bar ruwa, an bi kowani matakai da ya kamata a bi domin aga cewa yayi ba tare da an samu matsala ba, yana kawo wani mataki da za ayi girbin shi, kafin a kai ga yin amfani dashi. Girbin tumatir yana da matakai da dama, wanda yawanci yana farawa ne daga kwanaki sittin zuwa saba’in bayan an shuka shi, ga wasu muhimman matakai da ya kamata a gane cewa shi tumatir ya isa a girbe shi, na farko, darker green, wato darker green launin ƙasa mai duhu, mafi kyau don jigilar kaya. Breaker’s stage ruwan hoda kasha ɗaya bisa huɗu na ‘ya’yan itacen mafi kyaun inganci. Pink stage, ruwan hoda a kasha uku bisa huɗu na ‘ya’yan itacen, sai kuma reddish pink kusan kar yayi ja ko kuma wanda yayi kusa da ja don siyarwa acikin gida. Sai fully red, mataki na ƙarshe kenan, mai launin ja jawur, mai laushi don sarrafawa. Ana samun tumatir mafi kyau idan an girbe shi da safe ko yammaci, ta hanyar juyawa don cire ‘ya’yan itatuwar, ana ba da shawarar girbin kowani kwana huɗu, don samun ingantaccen amfanin gona.

Tirenin metif farmas and fams kemikals, wato mahimmancin horar da manoma kan kayan aikin noma na kemikals. Misali Na farko sanin tsaro, haɗarin lafiya, manoma suna yawan amfani da kayan aikin noma da za su iya haifar da haɗarin lafiya mai tsanani, ciki har da matsalolin numfashi, guba a fata, da kuma matsalolin lafiya na dogon lokaci. Horarwa tana koyar musu yanda za su yi kare waɗannan haɗarorin da yanda za su rage su, na farko Na biyu ha de kai daga ha darin, horarwa me kyau tana rage yiwuwar faruwar haɗura da suka shafi zubar da kayan aiki ko amfani dasu ba bisa ka’ida ba. Na biyu amfani mai inganci da kayan aikin noma. Fahimtar alama kayayyakin, manoma suna buƙatan koyon yadda ake karanta da fahimtar alamun kayayyaki, wanda ke ɗauke da mahimman bayanai kan adadin hanyoyin amfani da kuma matakan tsaro. Sannan aiwatarwa daidai, wato horarwa ya kamata ta ƙunshi lokacin daya dace. Hanyar amfani da kayan aikin don amfani da kayan aikin noma don inganta tasiri yayin rage tsarin tasirin muhali. Na uku gudanar da ƙwayoyin wato cututtuka,( IPN) kenen hanyoyi masu ɗorewa, na farko kenen. (IPN) yana mai da hankali kan amfani da hanyoyin kula da ƙwayoyin cuta na halitta. Al’adun noma da nau’in shuka masu juriya don sarrafa ƙwayoyin cuta. Horarwa ya kamata ta nuna yadda za a haɗa wadannan hanyoyin tare da amfani da kayan aikin noma. Rage dogaro kayan aikin noma, ilmantarwa da manoma kan hanyoyin kula da ƙwayoyin cuta na daban na iya rage dogaro akan magungunan kashe ƙwayoyin cuta, yana inganta lafiyar halittun shuka.

Manoma suna buƙatar horo na musamman domin yin noma a kan ka’ida, domin a samun amfanin shi a karshe, horar da sabbin matasa manoma horar da sabbi matasa manoma yana haɗa ya haɗa da shirye-shiryen da aka tsara don basu muhimman gwarewa da ilimi, muhimman damanmaki sun haɗa da na farko dai, akwai shirye-shiryen ilimi, bayar da darusa na kan layi da na zahiri kan batutuwa kamar gudanar da kuɗi a gona da hanyoyin ɗorewa, horarwa ta hanyar aiki, bayar da kwarewar aiki ta hanyar koyan aiki gonake da horo na ainihi wanda ke da matukar muhimmanci ga waɗanɗa basu da sanannu ma, jagoranci haɗa sabbin manoma da soffin manoma don samun shawarwari da haɗin gwiwa, sai kuma shirye-shirye kamar young farmer accelerating, suna mai da hankali kan koyar juna ko kuma koyar da juna, suna taimakawa matasa manoma su daina hanyoyin sadarwa masu amfani da fahimtar batutuwar kasuwanci noma, a koda yaushe yana da kyau a ɗinka haɗa shirye-shirye na karawa juna sannin kanun tsofin manoma da sabbin manoma.

Cire amfanin gona ta hanyara amfani da hannu, mafi yawa amfanin gona wanda yake kusa-kusa akan ciro shi ne da hannu. Ciro kayan gona na kusa yana nufin hanyoyin da suka haɗa da tattara amfanin gona kai tsaye, wanda yawanci akeyi da hannu. Muhimman dabaru sun haɗa da cirowa da hannu, wannan hanyar da ta dace da amfanin gona masu laushi, tana bada damar kula dasu ba tare da lalata suba. Na biyu, amfani da kayan aiki na hannu, kayan aiki kamar kwanon gashin ko kayan yankan, suna sauƙaƙa ciro ‘ya’yan itatuwa da kayan lambu, musamman daga itattuwa. Yanayi mafi kyau, ya kamata a ciro ko kuma a yi girbi a safiyar farko lokacin da amfanin gona ke cikin sabo da ruwa, domin gujewa zafi, wanda zai iya haifar da gajiyawar su. Wannan hanyoyi, suna maida hankali kan inganci da kulawa acikin tattare amfanin gona don kiyaye ingancin su, ba tare da sun lalace ba, domin tabbatar da cewa.

Pest, idan akace pest ana nufin ƙwari. Pest in action kuma ana nufin ƙwari a aiki ko kuma a aikace, ƙwari a aikace, yana nufin tasirin da halayen ƙwari ke yi yayin da suke mu’amala da amfanin gona da muhalli. Muhimman abubuwa sun haɗa da nau’in ƙwari, wasu daga cikin ƙwari masu yawa sun haɗada ƙwari kamar; aphids, caterpillars da flies da kuma dabbobi kamar kifi da jiya. Kowanne daga cikin waɗannan na iya haifar da babbar lahani ga amfanin gona da yaɗa cututtuka, hanyoyin lalatawa ko kuma wanda suke lalata shuka, ƙwari na iya lalata shuke-shuke, ta hanyar cin ganye, gindin tushen da tushen su, wanda hakan ke haifar da rage yawan amfanin gona da ingancin sa, misali caterpillars na iya shiga cikin ‘ya’yan itatuwa da tubers, yayin da aphids suke shan ruwan ganyen daga shuke-shuken. Hanyoyin sarrafa ƙwari, ingantaccen sarrafa ƙwari yana buƙatar haɗakar hanyoyi na jiki na halitta dana sinadarai, hanyoyin halitta sun haɗa da, shigowa da abokanan adawa na halitta, yayin da zaɓuɓɓukan sinadarai na iya haɗawa da magungunan ƙwari.

Ana yin noman a gurare daban-daban amma zan mai da hankali ne wurin yi sharhi kan hanyoyin noma na kowa a Makera Kakuri Kaduna South, wato Kaduna South musamman a yankuna kamar Makera Kakuri ana nuna haɗin guwan hanyoyin noma na gargajiya da na zamani, muhimman hanyoyin da aka saba amfani da su sun haɗa da, na farko noman amfanin gona manoma suna noman amfanin gona kamar masara, dawa da gyaɗa yawanci suna amfani da hanyoyin ban ruwa inganta yawan amfanin gona a lokacin rani, sai kuma kiwo kiwon shanu yana da matuƙar muhimmanci tare da yawancin manoma suna gudanar da kiwo a cikin sa, noma mai hakaka inda ke haɗawa da kiwon tsunsaye da kananan dabbobi don biyan bukatun su huta, hanyoyin ɗorewa an tsara karɓar hanyoyin gudanar da ƙasa masu kyau ciki juya amfanin gona da amfani da takin organic don inganta lafiyar ƙasa da yawan amfanin gona, gonakin noma shirye-shirye kamar gonakin noma suna taimakawa manoma su koyi hanyoyin noma masu dacewa da waɗannan suna inganta bambamcin amfanin gona da yawan amfanin gonan, gaba ɗaya wannan hanyoyin suna nuna himma wajen inganta yawan amfanin gona yayin magance kalubalan ɗorewa.

Wato ni ina zaune a garin Kaduna, garin Kaduna kuma Makera Kakuri ina yin noma kala-kala daban-daban ina nufin nau’in amfanin gona da suke girma mafi kyau a Makera Kakuri Kaduna South, a Makera Kakuri Kaduna South nau’o’in amfanin gona da suka fi girma sun haɗa da, na farko dai akwai masara wannan shi ne amfanin gona mafi yawa da ake nomawa a yankin yana bunkasa cikin yanayin zafi da kasa mai kyau, sai kuma dankali ansan dankali da juriya yana ɗaya daga cikin abinci na yau da kullum wanda ke girma sosai kuma yana bayar da tsaro na abinci, sai na uku akwai doya doya wannan amfanin gona yana da matuƙar muhimmanci a yankin ana nomansa sosai saboda bukatunsa da dacewarsa, sai na huɗu shinkafa ana kuma noman shinkafa tana samun faida haga hannun banruwa a cikin lokacin ruwan sama a inda kuma ana banruwa a lokacin rani ita ma hana amfanin ruwa suna da matuƙur muhimmanci ga aikin gona na gida kuma suna bayar da gudumuwa sosai bazara inci a yankinmu na Makera Kakuri Kaduna South.

Hanyoyin shirya filaye da aka yi amfani da su a Makerar Kakuri Kaduna south. A Makerar Kakuri Kaduna south ana amfani da wasu hanyoyin filaye dan inganta noman amfanin gona. Mahimman hanyoyin sun haɗa da na farko akwai gwaben ƙasa ko kuma gwaben ƙasa wannan shi ne mataki na farko wanda ya haɗa da juyawa da ƙasa dan ba ta iska da kuma karya ƙososhin da suka taru, yana inganta girman tushen shuke, tushen shuke-shuke, sai na biyu harrowin, bayan gwaben da muka sa ana iya harrowin dan inganta tsarin ƙasa kamar da ciyayi da kuma ƙirƙirar ingantaccen wurin shuka dan samun kyakyawan haɗin gwiwa, tsakanin iri da ƙasa sai na uku ƙirƙiran rijiya, manoma suna yawan ƙirƙiran rijiya dan inganta magudanar ruwa da rage gurbatar ƙasa musamman a wuraren da ke fuskantar ambaliyar ruwa. Sai na huɗu gwajin ƙasa da gyara yin gwaje-gwaje a ƙasa yana taimakawa wajen tantance matakan sinadaran gina jiki da ph, yana bada yana ba ma manoma daman amfani da gyare-gyaren nasu da mahimmanci kamar lime ko takin organic dan inganta lafiyar ƙasa, wannan hanyoyin suna bayar da gudummawa da ingantaccen yawan amfanin gona da kuma hanyoyin noma masu ɗaurewa a yankinmu na nan Kakuri Kaduna.

Wannan taƙaitaccen bayani ne akan tsarin zaɓin nau’in iri don ingantaccen yawan amfanin gona da manoma ke bi a Maƙera Kakuri, ta Kaduna South. Manoma a maƙera kakuri, Kaduna South suna biye da tsarin zaɓen nau’in iri na musamman don inganta yawan amfanin gona. Wannan tsarin ya haɗa da matakai masu muhimmanci kamar haka, na farko, kimanta yanayin yanki, manoma suna tantance nau’in ƙasa, yanayin zafi da samun ruwa don antance wani nau’in iri ya dace da yanayin su na musamman. Na biyu, zaɓen tushen iri, suna yawan samun iri daga masu samarwa na gida da aka bada izini ko kuma ɗaga cibiyoyin bincike ko kuma daga cibiyoyin bincike na noma don tabbatar da inganci da juriya ga cututtuka. Gwaje-gwajen nau’in iri, yin gwaje-gwajen kan ƙananan filaye na nau’in iri daban-daban yana bawa manoma damar lura da yadda suke girma, juriya ga cututtuka da yawan amfanin gona, kafin su shuka cikin manyan filaye. Sai kuma tattaunawa da masana, haɗa kai da jami’an inganta noma ko masanan ƙasa na bayar da haske kan sabbin bincike da shawarwari kan nau’ikan iri masu yawan amfanin gona. Raba ilmi acikin al’umma, manoma suna raba gogewa da sakamakon su a al’umma cikin al’umma, suna taimakawa juna wajen yanke shawara mai kyau game da irin nau’in iri mai kyau da zasuyi amfani dashi. Wannan zaɓi mai zurfi yana taimakawa wajen cewa manoma suna zaɓan iri mafi dacewa, wanda ke haifar da ingantaccen yawan amfanin gona da hanyoyin noma masu ɗorewa.

Kowane al’umma, kowane yanayi kuma kowane gari akwai kallan dabbobi da suka fi amfani da su musamman akan harkar gona ko kuma harkar da ya shafi tattalin gona ko a nan makera kakuri kaduna south akwai dabbobi da yawa da muke amfani da su amma wanda muka fi yin amfani da shi, shi ne shanu shanu dabbobin kiwon da aka fi yi a makera kakuri kaduna south sune shanu, manoma a wannan yanki suna gudanar da kiwon dabbobi tare da noman amfanin gona inda shanu ke zama babban tushen madara da nama wanda ke bayar da gudunmuwa da tattalin arzikin yankin da tsaron abinci haka nan ana yawan kiwon sauran dabbobi kamar kifi, zomo, tantabaru amma shanu suna da matukar muhimmanci a wannan yanki namu domin shanu muna amfani da su gurin yin huɗa a lokacin da aka fara shuka sannan muna amfani da kashin shanu domin mu sa ma taki mu mayar da shi a matsayin taki na wanda muke yin noma da shi, kashin shanu yana da matukar lafiya ga shuka domin a yadda masana suka yi bayani sun nuna cewa kashin shanu ya fi takin zamani inganta shuka.

Hanyoyi wanda aka fi amfani da shi don shanu da tsunsaye a Makera Kakuri Kaduna South, manoma a Makera Kakuri Kaduna South wato yankin makera suna amfani da hanyoyin kiwo daban-daban don shanu da tsunsaye da inganta yawan amfanin su, ga hanyoyi guda biyu da aka saba yi don kowane, hanyoyin kiwo na shanu, gudanar da ciyayi manoma suna yawan aiwatar da jujjuya ciyayi sun aba shanu dama ciyarwa a wurare daban-daban don hana ciyayi yin yawa da kuma inganta sabuwar ciyawa, wannan hanya tana taimakawa wajen kula da lafiyar ciyayi da tabbatar da samun abinci mai kyau ga shanun, sai na biyu kuma kulawar lafiya, kula da lafiya akai-akai ciki har da allurar rigakafi da maganin ƙwari yana da matukar muhimmanci wajen kula da lafiyar shanu, manoma suna yawan aiki tare da service na likitocin dabbobi na gida don lura da kuma magance cututtuka wanda ke tabbatar da cewa dabbobin suna cikin ingantacen yanayi, sai hanyoyin kiwo na tsuntsaye gina gida da tsaro daga cuta, gina gidan tsuntsaye mai kyau yana da matukar muhimanci don bayar da kariya daga dabbobi masu farauta da yanayin manoma, manoma suna aiwatar da matakan tsaro daga cuta amma takaita shiga gidan tsuntsaye da kula da rafta don hana yaɗuwar cututtuka, tsare abinci, abinci mai kyau yana da matukar muhimmanci don ingantacen girma da yawan kisa a cikin tsutsaye, manoma suna bayar da haɗin abinci na kasuwanci tare da kara abinci na hallita suna tabbatar da cewa tsuntsaye suna samun isasshen gina jiki a duk matakan girmansu, wannan hanyoyi suna bayar da gudunmawa sosai ga ɗorewar kiwon dabbobi a wannan yanki namu a Makera Kakuri Kaduna South.

Hanyan kiwo na shanu a Makera Kakuri Kaduna South, kiwo na shanu a Makera Kakuri Kaduna South ya haɗa da wasu muhimman hanyoyi da aka tsara don tabbatar da ingantacen gyara sannan gona da ɗorewa. Ga manyan hanyoyi da ake amfani da su, na farko gudanar da ciyayi manoma suna aiwatar da ingantattun hanyoyin gudanar da ciyayi da inganta amfanin da ciyayi da kuma lafiyar dabbobi wannan ya haɗa da jujjuya ciyayi ana murza shanu daga ciyayi daban-daban don hana ciyayi yin yawa da kuma bama ciyayi damar sabuntawa, wannan hanya tana taimakawa wajen kula da ingancin ciyayi da tabbatar da samun abinci mai kyau ga dabbobin, na biyu tsarin gwanan farko zuwa karshe, wannan fasaha tana nufin bawa dabbobi masu bukatar gina jiki mafi girma kamar shanun maye damar kwanan farko a cikin mafi ingancin sassan ciyayi, bayan sun gama gwanon sauran shanu suna samun damar gwanon sauran ciyayin inda ke tabbatar da ingantacen amfani da tarkacen, na biyu kulawar lafiya, kula da lafiyar shanu yana da matuƙar muhimmanci don yawan amfanin su, muhimman hanyoyin sun haɗa da kulawar lafiya akai-akai manoma suna zare allura rigakafi da duba lafiya tare da likitocin dabbobi na gida don hana cututtuka da kuma magance matsalolin lafiya cikin sauri, wannan ya haɗa da maganin ƙwari da lura da alamuwan rashin lafiya, sai kuma gudanar da abinci bayan da abinci mai kyau wanda ya dace da mukatun gina jiki na shanu yana da matukar muhimmanci manoma suna yawan kara abinci na kasuwanci ko kuma bulo na ma’adanai don tabbatar da cewa shanu suna samun isasshen gina jiki don girma da samar da madara, wannan hanyoyi suna taimakawa wajen inganta yawan amfanin gona da ɗorewar kiwon shanu a Makera Kakuri Kaduna South, suna bayar da gudunmawa ga tattalin arzikin gida da tsaron abinci.

Kamar yadda na sha faɗa a baya, ni Eriyana, ko kuma in ce Anguwata, Maƙera Kakuri Kaduna South ne. To, ga yadda dai ake kiwon akuya, a Maƙera Kakuri Kaduna, wato jar akuya. Kiwon akuya a Maƙera Kakuri Kaduna South Zone D. yana amfani da tsarin gargajiya, da na tsakatsaki. Manoma, suna yawan amfani da kiwon dabbobi a fili, tare da ƙara abinci daga gida, da kuma ciyayi na gida don inganta abincin. Muhimmancin ayyuka, sun haɗar da, na farko, gudanar da kiwo. Manoma yawanci suna kula da ƙaramin adadin akuya, wanda yawanci, ya kai kimanin guda goma. Suna mai da hankali kan haihuwa da kuma samar da nama. Yanayin gida. Yanayin gida, guraren zama na asali don kare akuya daga yanayi mai tsanani. Na uku, kula da lafiyarta. Akwai ƙalubale wurin samun sabis na likita, wanda ke haifar da yawan mutuwar dabbobi, saboda cututtuka. Sai kuma na ƙarshe, samun kasuwa. Manoma suna fuskantar wahalhalu wajen samun kasuwa don kayayyakinsu, wanda ke shafar riba a kodayaushe. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da abin da ya shafi kiwon akuya, ja, a Maƙera Kakuri Kaduna.

“How pigs are reared in my area,” watau ta yaya ake kiwon wata dabba da ake cewa alade a area na wanda shi ne cikin garin kaduna musamman kakuri maƙera, alade wani halitta ce wanda take da jiki take da gashi kuma take da mai da yawa, alade a cikin jahar kaduna ana kiwon alade ta hanyar tsarin raba mai tsaka watau “semi intensive” kenan inda ake kunle su a cikin fili ko kuma a cikin ɗakin kiwo a lokacin rana sauran abinci masu inganci kaɗan tareda samun daman ruwa mai tsafta kaɗan watau ba sa samun abinci mai tsafta da kuma ruwa mai tsafta yawanci sun fi ta`ammali da inda ƙazanta ya fi yawa mafi yawan manoman alade ƙanana ne yawancin suna dogaro da aikin iyali kuma suna fuskantar ƙalubale kamar rashin ingantaccen wurin kiwo da rashin ishashshen abinci duk da waɗannan matsalolin kiwon alade yana taka muhimmiyar rawa wajen inganta kuɗaɗen shiga da rayuwar iyalai a wannan yankin musamman yankin “army children wanda yake a garin kaduna.

How fish are reared in my area, wato yanda ake kiwon kifi a irin gurarenmu, musamman wuraren talakawa ko kuma in ce masu ƙaramin ƙarfa ana kiwon kifi a cikin gida ta hanya daban-daban musamman a cikin tekuna ko kuma a cikin container. Hanyoyin da aka bi amfani da su sun haɗa da na farko tankuna na ƙasa waɗannan su ne wuraren da aka haƙowa wanda ke riƙe ruwa suna ba da damar haɓaka kifaye, kamar kifi mai hoda, wato cat fish kenan da kuma tilafiya kula wa da ruwa da abinci mai kyau suna da matuƙar mahimmanci dan samun nasara game da abun da ya shafi kiwon kifi. Sai kuma container ana kiwon kifaye a cikin container masu tashi a cikin ruwa halitta to wannan hanyan tana bada damar gudanarwa mai sauƙi kuma tana rage buƙatar canzawa ruwa yayin da ruwan sabo ke cigaba da gudana ta ciki ruwan ba ruwa hakanan ana iya kawo kifaye a cikin ruwan ban ruwa ko tafkuna waɗanda ke riƙe ruwa galibi, galibi suna amfani da tushen abinci na halitta kaman algae da tsirrai masu ruwa. Nasarar kiwon kifi yana buƙatar samun wuri mai kyau zaɓin nau’in kifi da kuma kula da ingancin abinci dan inganta girma da yawan amfani.

Hanyoyin kiwon kaji a matsayin gida. Zan yi bayani a taƙaice game da yanda muke kiwon kaji ko kuma yanda masu kiwon kaji suke kiwon tsarin ‘yanci kaji suna yawo cikin yanci, suna neman abinci da kansu tare da ƙarancin karawa abinci, ana rufe su a dare dan kare su daga masu farauta. Na biyu tsarin tsaka-tsaki, kaji suna cikin wani fili da aka kulle wanda aka haɗa da gidansu inda za su iya yawo kuma ana ba su abinci da ruwa, na uku cikakken kaji tsarin cikakke kaji suna cikin gida a cikin yanayi mai sarrafawa tare da dukkan buƙatunsu, ana cika su daga gonar wannan ya haɗa da tsarin aikin shara da kuma keji na batiri. Tsari na huɗu tsarin kaji a fadar gona, kaji suna canja wurare a cikin filayen wucengadi wanda ke ba su daman neman abinci na halitta da kuma samun ta ƙasa kowane hanya, yana da fa’idoji bisa ga yanayin yankin da manufofin kiwon da ake yi wannan a taƙaice shi ne yanayin yanda ake kiwon kaji local level wato a gargajiyance kenan saboda mu yanayin anguwanmu, anguwa ce ta talakawa saboda haka shi ya sa na yi bayani a gargajiyance. Amma hakazalika muma akwai hanyoyi kuma yanda ake amfani da su a zamanance wanda shi ma ba wai an bar mu a baya ba ne.

Kayan magani don inganta yawan kiwo zan yi bayani amma zan ɗauki wasu daga cikin abubuwan kiwon ne musamman wanda ko kuma muka fi ta`ammali da su kamar kaza, kaza ana so a inganta yanayin maganin ta ya kamata a lura da yanayin kayan abincin ta sai a ƙara “bio cheziolyte” da “bitolyte” yana inganta girma da yawan nama yayin da yake rage matakan a cikin shara gudanar da cututtuka yin riga kafi da kula da tsafta yana da matuƙar mahimmanci wajen hana cututtuka da zasu iya shafar yawan amfanin gona, na biyu, akwai kifi, sabbin abinci, amfani da abinci da aka canza gado na iya inganta saurin girma da lafiyan kifaye, na uku, zamu je game da maganan shanu ko kuma sa inganta gado shirye shiryen haɗakar gado na zaɓan gado suna inganta yawan amfanin gona a cikin shanu na madara da nama sai kuma awaki wanda na ƙarshe kenan gidaje da gudanarwa kyakkyawan gida ta hanyoyin kula da lafiya suna inganta yawan amfani gona gaba ɗaya da jin daɗin dabbobin kuma wannans dai shi ne bayanin a taƙaice.